Mannu maganonsa biiloonsirannohunna maganonsa magansirannohu mitte uurrinshate giddo uurrinsha yaa amma'note yaate amma'noti mini giddono awaasa la'neemmoti misilete aana amanueeli cherche awaasa taaboori kifilekatami hundaanni afantaate yaate.

kuni fotote aana la'inannihu geedimoho yaate ee paarkete ee lokka abbaayyu dagoomitte parke giddoonni afamanno xaa yannara yaate lowo geeshsha biifannohonna itiyopiyu giddo calla afamanno yine hendanni

Kalaqonna qooxeessa maganu maala'lisannowo garinni kalaqi woyite addanka hagiirsiisawo gede asse kalaqino. Koye la'neemmohu kuni hoommete muro....

Marshi baande xaa yannara addintanni babbaxxitino pirogiraamera qixaawote albaanni pirogiraamete biinfillira addintayi lowo bayicho uyitaareeti yaate. Xa koye fotote la'neemmo roduuwinke marshi baandete albaa hadhayi no yaate.

mannu loosi'ne gallo golla giddo mittu giwirinnaho itiyoophiyu giddo roorenka sidaama mannu giwirinuuyiti heeshonsa massagahu koye misile aana laneemohu gorsu loosinni timaatimete giwirinnu looso lossayinoote yaate.

Mini saada giddo mitte, ninkera lowo horo uuyitaanketi saada laloho yaate. Lalu fotote aana la'neemmo garinni mini saada ikke ado aanno lalo lawanno.

Sidaami giddo babbaxxinno budi no yaate. Hakkuyi giddono mittu hurbaaxxate budeeti yaate. Hurbaaxxinanni woyite jawiidiha agaranni, anga hakkira massinanni woyite jawiidihano agarranni mitteenni hurbaaxxinni yaate hagidhiinaanni. Gobbateno huuccinanni hakkuyi garinniiti hurbaaxxinaayihu foto leellishshawonkehu.

Muuziiqu faarsi'neemmo faarso woyi huuronke woyi hummeessanke biinfillenna gaamaarre aate kaa'laanke muuziiqu dani giddo mitte kiboordete yaate fotote la'neemmoti kiboorde roorenkanni amma'note horonsi'neemmo.

sidaami qoqowi addintanni xaa yannara meyaa gashshaano afirino yaate hakkuri giddonni mitte sidaamu latushshu maamarira qara gashshaancho ikkitinoti baabba woyini isheetiti yaate.

Fotote aana la'neemmohu babbaxxiwo loosu dani giddono mittoho. Waasa hirre loonse hee'nayi garaati yaate. Sidaamu giddo weese addinta hala'lite heedhiwo gede kulloommo xawohona xa Kayinni weese honge abbine dikkote waasa hirrayi garaati

Owaante afi'neemmo uurinsha duucha heedhurono, mite fayyimate uurrinshaati yaate. Owaante afirara mare noo manninna owaante aanni noo manni leellaanke yaate.

dagoomunns msste ganba yite baxille leellishshuro mitteenni hurbaaxituro addintani lowo geeshsha dassi yaanno kowiicho la'neemmori roduuwinke biiffanno yaate.

Tini affini filme haaro yaannate loonso filmeeti addinta baxxisaawo garinni sidaamu woga xawisawo garinni loonse qixxaabbe sai diro ammajje lamunni maassante dagate yifa assino gede xaa yanna ameeriku gobbara qaxxita marro maassissara leeltawo yaate

Kuni caabbicho loosayi nooho yaate. Caabbichu loosi wole loossa giddo mitto loosu dana ikke caabbicho mitte poolenni wole poole woyi mittu quchuminni wole quchumira zaraga'nayi gara loosiisanno.

Ooso rosinsa yanna gedensaani woyi foolishshote saatera xawoho fullite mimmitu ledo gangalattanni nootta xawisano

Fotote aana la'neemmoti mitte gobba saada giddo bulaate yine woshshineemmote yaate. Bulaa danase geedimo labbawo. Ise kayinni xaa yannara roorenka sidaamu giddo lokka abbaayyu dagoomitte paarke gidoo afantawo yaate.

Manchi beetti loosu gedensaannino hattono fooliishshote yannara addintanni gangalata hasiranno yaate. Hakkuyirano babbaxxitinoti gangalatote base xaa yannara guchumaho halaźlitayi leeltawo gedeeti afantaahu. Xa kowiicho biifiwo garinni misile leellishshawonkehu. Leemmunni loonsoonnihu mittu mannaffashu leellawo yaate.

Misilete aana la'neemmohu anninke jawu dagate annaati dagate anna jawiidi bayiriidi luwa ikkasinni gadaannaati yinanni gadate yaate xa kawiicho la'neemmohu mitte garera bayira anna ikkasinni gada assineenna gadaannaati yine su 'masi woshinanni

Murote laalchi afine'mmori giddo mittu jaanjiweeloho yaate, jaanjiweelu alichu gobba giddo sidaamu baatto giddo rumushosi intayi laalooti...

Sidaamu giddo daganna maate addintanni baxisaa garinni heedhaa yaate amanyootunni budunni heedhawo yaate. Xa koye footote la'neemmo geerri malaho fule mittee songo fule nooha leellishawo yaate.

rosu mitte gobba lophora safote yaate koye fotote la'nemmo qaaqquulli nabbawayi noota leellishshanno misileeti

Tini si’ilete aana la’neemmoti sidaami giddo harbagooni woradira afantanno garambi tullo ikkitanna, kowiicho la’neemmohu haanjire biifinoha addanko hawado kaayinsoyi fotooti. Shaanuno minuno leemmuyi minoyihu leelawo qarqaruno addinta biife leellawo yaate

Footote aana la'nummori kuri hawaassi quchumi sini borro mini giddo tuulate noo fayyimmate uurrinshaati xaano badheenni noore ma lawannore mayi nooro xa'mitanni leellishshanno

Kuni daddalu danaati yaate daddalu dani lowo geeshsha hala'ladore kaa'laho egenshiishshu kowiicho meski xaphoomu daddalu dana egensiisate laxxanfoonniha leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannokehu addinta sidaamuyita biifadonna hasi'nayi coommado sagale shaafeeta leellishshawo. Kalaa shifarri shugguxehuno kowiicho shaafeeta karayi leellawo. Alamaayyo ximootewosihuno mittee ikkite hagiidhitayi noonke gede leellishawonke tini foto.

Manch beetti babbaxxitino horora horonsirawo Udiini adi adihu no hakuyi giddo mitte qottote Wole kayinni haantote sase dana la'nayi hee'noomo Zaafu lelaanke meesane no woolootu uduunni lelaanke Yaate.

Photote aana la'neemot mitte baadiyyete qooxeesira mannu mine asse mi'newo garana woy woradu katamira woy qawalete katamira mannu mine asse mi'nawo gara leelishanno qoriqqorotey huxxirewota leelishanno misileet

Kalaqamu jiro gido mite murote yaate baxisawo garini roorinta lagate qooxeesira afinani muro lowo geesha biifano yaate aniteteni ilete

Tini meyaa seenni roduuwinke wodhaa lekkate koatteeti yaate. Lekkate koatte xaa yannnara babbaxxewo faashine modele woyi dizaayine amadde... Meyaa seenni lekate wodhawo koatteeti.

Marro marro kullummo gede sumudu mitte uurrinsha maa loossaaro, hiikiicho heedhaaro ayeeootiro xawisawo... Xa kayi kuni gada sumudaati yaate gada sumudi maatamu mine xawisanno.

Maganu uyinonke kalaqamu muro giddo mittu paappaayyaho yaate. paappaayyu addintanni xaa yannara hala'layino yaate sidaamu giwirinnu loosi giddonni. Xa kayinni koye fotote addintayi biife loosame leellawo yaate. Paappaayyu murooti.

Giwirinnu murotenni roorenkanni saadate woyi diidu caeano amadino xaa yannara diidu ceano lowo geeshsha hala'litayi hadhayi no yaate. Xa kowiicho fotote aana la'neemmohu yannicha giwirinnu diishshote qafora diida ce"ewoha leellishshawonke yaate.

Adawu agaraano duuchano ikkituro mitte kayinni addinta lowo darga uyinayinsari federaalete adawa agartawo poliseeti yaate. Hatto fotote la'neemmori ispoorte jiime woyitete yineemmota kayissanni adawa gargarate qixxaawo assitayi no.

Kuni egenshiishshu taapeellaati yaate. egenshiishshu taapeellino loossaare borsu uduunnicho egensiisidhayi woyi piromooshiine loosiisidhayi abbidhiwo fotooti yaate.

Babbaxewo budu uduunne sidaamu giddo noo addinta shiimadu hee'ne baatto loonsayite tini sholete woyi wolootu xikkete sholete cuaati, tini la'neemmoti xikkete baatto loosate badala shuqu'nate kaa'litaa yaate.

Fotote aana la'neemori mannootu woy kaa'lo afirate mitte biirora marte taranna worafa agadhite mimmitu ledo hasaabbayi noota sokka sayiissannota labbawo,

bununna sagalete minna xaa yannara looso loosi'neemmo dargooti giddo mitte ikkitanna xa kayi koye la'neemmoti senterali hotele ee sagale horonsineemmo mineeti yaate.

Tini phootote aana la'neemmoti sidaamu budi garini bunna xinqinanni garati, bunna xinqa yaa mayate buncho gawajantukkinni woyi dafatukinni suuta assine buncho aanisenni xinqine hoole addhate yaate guma hasiisanoha

Lekkate wodhineemmo caamma giddo mitte koatete. Koate yaa qoduyi loosante addintanni seeda diro horonsira dandiineemmoti koate baxxewo garinni seesallichu garinni loosantewo koateeti.

Budu uduuni faashine babbaxewo budu uduuni ledo xadawo yaate budu uduuni giddo mittu sidaamu budu uduuneti lawishshaho gonifa lawao yaate gonifanna woloota lawao yaate

Kuni lowo manni daa"atate hasiisanno wayi lagi dadaye kalaqiwo foonchooti yaate. Lowo geeshsha towanyote assinayi woyite gangalattote owaante aa dandaanno.

Tee fotote aana la'neemmohu menooriya minu galatenna wole daddalu looso loosate kaa'laankeho yaate. Gini kayi kuni koye fotote la'neemmohu galate horoonsi'neemmo biifinse loonsoyi qorqorrote mineeti.

Fotote aana la'neemmohu murote danaati. Murote dani giddo mittu kalaqamu haqqeeti yaate. Kalaqamu haqqe addintanni biiffe woyi dambanyunni woyi mangistete hundaanni agarante qooxeessaho dancha qiidado ayyere aate injiitawonkete yaate.

Footote aana lainaayiri seesallu sidaamu wedellaati meyaatino labbaahuno wedelli gamba yee mitteehige sidaamu udfirate bude ficheete wedelluha leellishshanno mannootaati footote aana laininte gede biiffe lowo geeshsha baxisanno

ini fotote aana la'neemmoti sidaamu qoqowi rosu biiro uurrinsha insa loogooti yaate tenne rosu mini giddo turruffaati akkala mannaara ha'nanni doogo aana afidhinanni.

Sidaamu budi garinni duuchu sagalete dani no. Hakkuyi giddo omolchoho yaate. Omolchu addintanni seekke qishamino waasinni mixashshote diriirsineenna qixxaawanno mitto sagalete danaati yaate.

Muro xibbaho sagalimmatenna hakii sae caalehonna biinfilleho lowo horo uuyitaanke yaate koye la'neemmohu mooringu haqqichooti. Mooringu haqqicho anfinte gede 35 xibbinna hakkuyi ale xaginateho kaa'lo uuyitanno.

Dargunni darga harate mannu horoonsirawori giddo mittu xexxerrisaho. Xexxerrisu lame goommi ikkanna dargunni woyi mittu quchumiyi wole quchuma harate woyi roorenkayi baadiyyete qooxeessira mannu hodhishshira horoonsirawo yaate.

Photote aana la'neemohu rodiinike faariso farisanno gedeet hasha turufaati qooxesira bereket molera ofolle woriqu buchehu hintsira alibba hige faariso farsanna ha'noysite yaate

footote aana la'neemmohu haaro ee yannicha buusa loonsanni hee'noonni gedeeti hala'lado buusa haaro buusaati.

Gitaare xaa yannara tona lee kume lemmo Kumi geesha birru tamane afidhe addintani ama'note min gido afantano muuziqu uduunnichi gido mitete

Giwirinnu loosi xaa yannara hala'layi harayi no. Xa kuni fotote aana la'neemmohu qunqumashsho shaanaati yaate. Qunqumashshu shaani masmaruyi woyi booyyunni hagiirsiissanno baxisawo illete biifiwo garinniti wixame noohu.

Safote latishshi giddo mittu caabbichoho yaate. Caabbicho afi'neemmohu kayinni soolaaretenniiti. Koye fotote aana la'neemmohu xa yannitte soolaarete hayyonni caabbicho afi'neemmo gara yannitte hayyo garinni qixxaawinoha fotote garinni haadhe qixxeessite shiqishshinohati la'neemmohu.

Sidaamu budu uduunni babbaxinoho yaate. Koye misilete leeltaanketi qottote yaate. Qotto babbaxitino horo uuyitaanke yaate hakkuyi giddo mittu haqqe bociratenna dadhate horonsi'nara dandiinayi

Kuni footote la'neemmohu hawaasi katami baahiladaraash kifile katami gidoonni qawale borro mini egensiisate

Kuni loggitu faaffaateeti. Loggitu faaffaate xaa yannara booni gaangaawira afamanno duuchu manni gangalatate woyi daa"atate mare hosanno bayicho ikkanna foonchoho yaate jawa sidaamu giddo noo foonchooti yaate.